Abantwana bancane abakhanya behlezi phezulu kwecanci. Abantwana bathwele imganu, emganwini kukhanya kulokudla, okutshengiseka ukuthi bayazidlela abantwana abancane. Kukhona umama ohleziyo phakathi kwabantwana.

abantwana abancane abahleziyo phansi kukhona phambi kwabantwana ogqoke okumhlophe phezulu okukhanya ukuthi ngumbalisi ume lomunye umntwana ngemuva kukhanya izihlahla ezinengi eziluhlaza

Ababalisi nxa befundisa abantwana abancane bayabuya lamagwalibamduli bafike bewanamathisele. Kuyabe kulemifanekiso eminengi etshiyeneyo kulawo magwalibamduli. Nxa befundisa bayabe bekhombela betshengisa abantwana

Abantwana abancane abahlezi phansi, kukhanya ukuthi bayafunda. Phambili kwabantwana ukhona umbalisi omileyo kukhanya ekhombela. Abantwana bahle endaweni ehlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi beke bekhiphe abantwana emakilasini, behambe labo phandle beyebafundisa bephandle. Abantwana bayakuthakazelela ukutshaywa ngumoya njalo kwezinye izikhathi bedlale imidlalo etshiyeneyo labantwana laba.

Kwezinye izikhathi kubalulekile ukuthi umbalisi ethathw abantwana bakhe ayebafundisela phandle betshaywa ngumoya. Abantwana bahlezi endaweni elotshani, umbalisi umile phambili. Ume lomunye umntwana.

Abantwana ababili abakhanya bezijabulele bagqoke ama unifomu kukhanya bezidllela emagcekeni esikolo kukhona izihlahla ezikhanyayo eceleni kwabantwana lapha abadlala khona eziluhlaza

Esikolo kukhona okuhlala khona ingwalo zabafundi, ezokubala kanye lengwalo zabafundi ezokubhala. Abafundi bayaphiwa ithuba ukuthi behambe beyebala ingwalo lezi kuyabanceda kakhulu ngoba bayathola ulwazi olutshiyeneyo.

Esikolo kule bhilidi elikhulu elikhanya lilama fasiteli angenisa umoya phezulu kukhona lapho okubhalwe khona ngamabala amnyama.

Emdulwini kukhona iphetshana elinamathiselweyo, iphetshana leli lilemifanekiso eminengi etshiyeneyo ukuthi umbalisi ubelisebenzisa ngesikhathi efundisa abantwana njalo kulamabala abhaliweyo.

Umduli wesikolo opendiweyo, emdulwini kulomfanekiso okhona, kulomfanekiso wabantwana besikolo behlezi, phambili kumi umbalisi, phansi kukhona utshani olubuhlaza obukhanyayo.

Abantwana besikolo bakhanya bezidlalela. Abakho emakilasini ukutshengisela ukuthi bayafunda ababili bakhanya bebambisane inditshi ngemuva kwabo kukhona umduli oyakhwe ngezitina njalo kulamafasiteli akhanyayo.

Esikolo phakathi kukhona lapho abafundi abadlala khona imidlalo etshiyeneyo njalo kulemjingo njalo kukhanya abafundi bayahamba hamba phakathi lapha kukhona izihlahla ezinkulu lamaluba acecisileyo kuleyindawo.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi. Kukhona izakhiwo ezitshiyeneyo okukhanya ukuthi kungaba ngamakilasi lapho abantwana abafundela khona. Phakathi kukhona isihlahla esiluhlaza esikhulu njalo phansi kubukeka kuhlanzekile, akulangcekeza.

Abantwana besikolo abanengi abagcwele emagcekeni esikolo .Kukhanya bezithokozisa bayazidlalela ,bagqoke amayunifomu abanengi bakhona. Njalo kukhona izakhiwo ezikhanya ukuthi ngamakilasi kukhona lamafasiteli.

Abantwana besikolo bakhanya bezidlalela emagcekeni. Bagqoke amayunifomu, abanye babhabhule izikhwama ngemuva. Phansi kukhona utshani obuncane obuluhlaza njalo kukhona umduli okhanyayo olezitina ezibomvu.

Abantwana besikolo abakhanya ukuthi bayazidlalela emagcekeni esikolo .Bagqoke amauniform. Kukhona njalo izakhiwo eziyehlukeneyo kule indawo okukhanya ukuthi ngamakilasi lapho abantwana abafundela khona .Kukhona utshani phansi lezihlahla.

Esikolo ungangena phakathi kukhona umduli ophendwe kuhle kukhona iphethana elikhulu elimhlophe elinamathiseliweyo emdulwini iphethana leli libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo.

Esikolo manengi amakilasi lapho okufundela khona abafundi kukhona konke leminyango njalo lemduli emdulwini bayanamathisela amagwaliba mduli ayabe elemifanekiso .

Umduli wesikolo opendiweyo. Kukhona i"alphabet" ebhaliweyo isuka ku"a" ize iyecina ku"z".Ngaphansi kukhona inombolo ezibhaliweyo. Kukhona utshani phansi obuluhlaza.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo .Kukhona amakilasi amanengi kukhanya ukuthi abafundi bafunda endaweni ezihlukeneyo .Kukhona njalo lamafasiteli amanengi lotshani obuncane obuluhlaza phansi .

abantwana besikolo sebefundisa imsebenzi yezandla etshiyeneyo kulezi insuku kukhona umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu phansi kugcwele izinto ezisebenziswa ngabafundi

Esikolo ababalisi bayafundisa abafundi imisebenzi eminengi eyezandla. Ukhona umfana ogqoke ingwane elombala olithanga ekhanda, njalo ukhanya ebambe isitina okutshengisela ukuthi uyakha.

Siyababonga ababalisi ezikolo ngokufundisa abafundi imisebenzi etshiyeneyo eyezandla. Lokhu kuzasiza abafundi nxa sebeqedile isikolo, abangeke bethwele nzima bayazidingela imisebenzi etshiyeneyo eyezandla.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Imisebenzi leyi ingabe igoqela ukulima, ukukanika izimota, ukuyakha, bayazikhethela ukuthi bafuna ukwenza yiphi imisebenzi.

Abantwana besikolo abagqoke izikhipha eziluhlaza phakathi, njalo phezulu bagqoke amabhatshi alombala oluhlaza okwesbhakabhaka. Umunye kukhanya ubambe inyamazana elele phambi kwabo.

Ungangena phakathi ekilasini lapho okufundela khona abafundi kuyabe kukhona amatafula lapho abafundi ababhalela khona kanye lezitulo zokuhlala ezabafundi kwesinye isikhathi kuyabe kulamabhentshi kukhona njalo amafasitela angenisa umoya kule indawo

Abantwana besikolo abanengi sebefunda besebenzisa amalephuthophu. Abasabhali emabhukwini. Ithekhinoloji isiphucukile. Bahlezi abafundi bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo. Kukhanya befundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Phezulu kwamatafula kukhona amathuluzi abawasebenzisayo lokhu kuzanceda abantwana empilweni.

Esikolo abafundi sebefundiswa ukwenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona abafundela ukuyakha, kukhona njalo abafundela ukukanika izimota. Kukhona amathulusi akhanya ukuthi ngawokukanika izimota amanengi.

Abantwana besikolo abamileyo. Abanengi bagqoke impahla ezifananayo njalo ezandleni zabo kukhanya bethwele izingodo abanye bakhanya ngemuva bami duzane lezihlahla eziluhlaza.

Abantu benzempilakahle abamileyo okukhanya ukuthi kukhona abakwenzayo bonke bagqoke impahla ezimhlophe phezulu kukhona inyamazana emileyo phakathi kwabo emuva kukhanya izihlahla.

Amathulusi asetshenziswa ngabantwana besikolo nxa besenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo kukhona isando kukhona isakha kukhona impintsisi lezinye izinto ezitshiyeneyo

Abafundi abakhanya besesikolo bakhanya befundela umsebenzi wezandla phezulu kwamatafula kukhona amathuluzi abawasebenzisayo eceleni kukhona amafasitela akhanyayo

Umuntu okhanya esenza umsebenzi wezandla uthwele ithulusi lakhe alisebenzisa ukubaza ekhanda ugqoke ikepesi elombala obomvu njalo kukhanya ezimisele entweni yakhe ayenzayo lumumntu.

Abantwana besikolo abafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kulabantu abagqoke izikipa ezifananayo . Izikipa lezo zilombal oluhlaza okwesibhakabhaka , ngemuva zibhaliwe. Kukhona njalo abanye abmileyo abanye bahlezi.

Ekilasini lapho okufunda khona abantwana kukhona amatafula okubhalela kukhona njalo izitulo zokuhlala ezabafundi izitulo ezinye zilombala olithanga kukhona njalo lamabhuku agcweleyo.

Abantwana esikolo nxa befunda bayahlala duze duze kodwa nxa sebe bhala imihloliso omunye lomunye uyahlala yedwa ababalisi bayabe besenzela ukuthi abantwana laba bengabuzani omunye azibhalele okwaziyo.

Ababalisi nxa befundisa abafundi esikolo bayabuza umbuzo umfundi nxa efuna ukuphendulauyaohakamisa isandla sakhe umbalisi ebesemqamba abafundi khanya befunda bahlezi ezitulweni bagqoke amayembe amhlophe phezulu.

Abantwana besikolo abahlezi phezu kotshani obuluhlaza baqgoke amayunifomu bonke njalo duzane lezihlahla kukhona abamileyo, bonke baqgoke amayembe alombala omhlophe, kukhona awesifazana omileyo phambi kwabo kukhanya ukuthi uyakhuluma uthwele i mic esandleni.

Abantwana besikolo kulezinsuku, sebefunda kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona abantwana abangaphiwanga emabhukwini ngakho ukufunda imisebenzi yezandla kuzabanceda kakhulu empilweni.

Esikolo ungangena phakathi kukhona utshani obuncane obuluhlaza phansi kanye lezihlahla ezinkulu. Kugcwele izakhiwo ezinengi phakathi.

Esikolo phakathi kukhona amakilasi amanengi atshiyeneyo. Kulezivalo ezilombala omhlophe, kukhona njalo utshani oluhlaza phansi. Phakathi kotshani kukhona isihlahla esihlanyeliweyo, kukhona umntwana wesikolo omileyo.

Amakilasi esikolo manengi njalo kulomduli opendwe kuhle kakhulu. Kukhona lamafasitela amanengi atshiyeneyo angenisa umoya nxa abafundi befunda. Kulezihlahla njalo phakathi.

Izikolo ezinengi, nxa ungena esangweni ziyabe zilebhakani elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo, njalo kuyabe kuloduli oyakwe ngezithina eceleni. Ungangena phakathi kukhona amakilasi khanye lezihlahla.

Esikolo ungangena phakathi kulotshani obuncani obuhle obukhanyayo ukuthi buyathelelwa, kukhona njalo ibhakane elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala, kukhona njalo amaluba lezihlahla kuhle phakathi esikolo.

Abantwana besikolo esekhondari kukhanya amankazana egqoke amayembe amhlophe phezulu, enyaweni agqoke amasokisi alombala omhlophe, lezicathulo ezilombala omnyama, abanye bakhanya bengena phakathi ekilasini kukhona njalo amafasitela angenisa umoya.

Umduli wesikolo oyakhwe ngezitina ungangena phakathi kukhona utshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo kukhona njalo izihlahla phakathi lapha ezinkulu kulabantu abakhanya behambahamba.

Indlu elombheda lapho abantu abalala khona. Imibheda leyi imnengi phakathi kukhona njalo izikhwama ezilombala omnyama ezibekiweyo umduli phakathi upendwe ngependa elombala omhlophe.

Abantwana besikolo abanengi abamileyo bagqoke izikipa ezifananayo zonke. Izikipa lezi zilombala omhlophe njalo emakhanda bafakile okumhlophe.

Abantwana besikolo abahlezi phansi endaweni elotshani bagqoke ama yinifomu. Abanye bagqoke amayembe alombala omhlophe abanye njalo bagqoke amajesi. Kukhona isakhiwo esikhanyayo, ngemuva kwesakhiwo kule zihlahla ezinkulu.

Phakathi esikolo kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza kukhona njalo izakhiwo ezitshiyeneyo okukhanya ukuthi ngamakilasi abafundi kukhona lamafasiteli angenisa umoya lotshani obuluhlaza phansi kodwa abukho bunengi.

Indawo ezinengi zingaba ngamakilinikhi kumbe izibhedlela kumbe izikolo zandise ukuba lamabhakane abhaliweyo kuyabe kubhaliwe ibizo lendawo leyo lemilayezo kwesinye isikhathi abantu bayafika bebale.

Esikolo ungangena phakathi kukhona izakhiwo lapho okufunda khona abantwana besikolo kukhona amafasitela angenisa umoya umduli wesikolo ubhaliwe ngamabala, phezulu kulamazenge.

Esikolo phakathi ungangena kukhona utshani oluncane oluluhlaza. Abafundi bayahamba besiya zihlalela etshanini lobo. Kukhona njalo amagilazi amanengi atshiyeneyo ayabe elamafasitheli. Kukhona njalo izihlahla phakathi.

Abantwana besikolo, abagqoke amayunifomu. Bagaxa lezikhwama zabongemuva. Kukhanya ukuthi bangabe sebetshayisile esikolo. Sebesiya ngekhaya. Phambili kukhona izihlahla ezikhanyayo.

Abantwana besikolo abanengi, abahlezi phansi. Abanye bagqoke amahembe amhlophe. Abanye njalo bafake amajesi phezulu, kukhanya banye bagqoke amamaskhi.

Abantwana besikolo abahlezi endaweni elotshani obuluhlaza. Kukhona njalo abamileyo abantu. Bagqoke ama uniform, amayembe alombala omhlophe phezulu. Ngemuva kukhona izihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Abantwana besikolo abanengi abamileyo bakhanya bethwele izikhwama. Okukhanya ukuthi izikolo zingabe sezivaliwe .Sebesiya ngekhaya Kukhona njalo imota emileyo elombala omhlophe. Lezakhiwo ezingeni ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo abamileyo abanengi bagqoke okuluhlaza phezulu njalo kukhanya bethwele izikhwama .Ngemuva kwabantwana kukhona isakhiwo esikhanyayo. Phambili kukhona njalo imota emhlophe elamavili amnyama.

Abantwana abakhanya behlezi phansi. Kukhona njalo abamileyo. Phakathi kwabantwana laba kukhona abantu abagqoke impahla zokudlala ibhola okutshengisela ukuthi balungiselela umncintiswano okhona. Kukhona njalo amakilasi akhanyayo alamafasiteli, umduli oyakhwe ngezitina.

Izikolo zemakhaya azikaphucuki, ababalisi balokhe besabhala emdulwini besebenzisa itshoko emnyama nxa bebhala umsebenzi wabafundi. Izikolo ezinengi ezisemadolobheni sezisebenzisa ama"projector" nxa ababalisi befundisa abantwana.

esikolo ungangena phakathi ekilasin kulemduli ophendiweyo ngephenda emhlophe kukhona njalo amatafula abafundi lezitulo lapho abahlala khona nxa befunda

Umuntu ohlezi ekhanya ukuthi uyabhala uthwele usiba esandleni phezulu kwetafula kugcwele amabhuku amanengi akhanya ukuthi ngawabafundi awokubala

Umuntu ohleziyo obambe usiba esandleni okukhanya ukuthi uyabhala. Kukhona itafula phambili kwakhe. Phezulu kwetafula kugcwele amabhuku amanengi akhanya ukuthi ngawabafundi awokubala.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi bagqoke ama uniform bonke njalo bagqoke amayembe amhlophe phezulu abanye bafake amajesi aluhlaza phambi kwabantwana kukhona abantu abahleziyo njalo kukhona owesilisa omileyo okhanya ukuthi engabe ekhuluma.

Itafula ebebambane lebhentshi lapho abafundi abahlala khona nxa befunda itafula leyi iyenza abafundi bebhale kuhle ngoba bayabe bebhalela phezulu kwayo phambili kukhona abantu abakhanya bemile.

Abafundi abakhanya behamba emgwaqweni kumele beqaphele ngoba izimota ziyahamba. Ngakho nxa beseqa umgwaqo kumele beqale bethalaze. Kukhona izihlahla eceleni komgwaqo kanye lebhakane elimhlophe elikhanya libhaliwe.

Esikolo kugcwele iminyango eminengi. Okutshengisela ukuthi ngamakilasi ahlukeneyo. Lapho okufunda khona abafundi. Bakhanya bemile emnyango abafundi. Bagqoke okumhlophe phezulu.

Izikolo ezinengi ezemakhaya azikaphucuki ababalisi lokhu bebhala emdulini besebenzisa amatshoko alombala omhlophe ukubhalela abafundi umsebenzi . Emadolobheni ababalisi sebesebenzisa amaprojekitha nxa befundisa.

Esikolo kulhona indawo lapho okuhlala khona ingwalo zabafundi zokubala ababalisi bayapha abafundi ithuba lokuthi behambe besiya bala ingwalo lezi ukuze bethole ulwazi olunengi olutshiyeneyo

Abafundi abahlala esikolo seyunivesithi, zikhona izindlu lapho abahlala khona. Phakathi ezindlini zabo kuyabe kulemibheda yokulala. Kukhona njalo lapho abafaka khona amathenesi abo. Kukhona izigubhu ezilombala omhlophe.

Abafundi abase University abathathu abahleziyo bagqoke amajazi amhlophe phezulu bonke njalo ezandleni bagqokile amagilovisi ukuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane.

Izihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko okukhanya ukuthi izulu liyana. Phansi kukhona utshani obuncane obuhle ,eceleni kulamaluba akhanya ehlanyeliwe acecise lindawo. Kulezakhiwo ezikhanya zipendiwe ezinhle.

Esikolo semfundo yaphezulu, abantu abanengi bafunda behlala phakathi, kukhona izindlu lapho abahlala khona, ungaphuma phandle kukhona utshani obuncane obuhle, kukhona lapho okuchayelwa khona impahla nxa bewatshile, lezihlahla ezinengi.

Ungangena phakathi esikolo seUniversity emfundweni yaphezulu. Kukhona utshani obuhle obuncane kanye lezihlahla ezinkulu. Kubukeka kuhlanzekile phakathi njalo akulangcekeza.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kukhona amatafula amakhulu kanye lezitulo zokuhlala ezabafundi. Endaweni leyi kugcwele amabhuku okubala abafundi bayabuya bezobala ingwalo zabo lapha.

Abantu ababili abakhanya behamba emgwaqweni okutshengisela ukuthi bengabe bephuma esikolo. Kukhona umduli olezitina ezibomvu, kukhona izihlahla ezinde njalo phakathi kulezakhiwo ezikhanyayo.

Isikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi kulezakhiwo ezinengi ezigwele phakathi lapha njalo ziyakhwe kuhle kakhulu. Abafundi abanengi bafunda behlala phakathi lapha esikolo, kukhona izindlu lapha abafundi abahlala khona.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi kukhona utshani obuluhlaza phansi obuhle njalo kukhona izihlahla ezinengi ezinde lezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo phakathi lapha.

Esikolo kukhona abantu phakathi kukhona njalo utshani obuncane obuluhlaza obuhle. Kulezihlahla ezikhanya zihlanyeliwe leziceisileyo kule indawo kukhona izakhiwo ezikhanya zilamafasiteli.

Abafundi yeyunivesithi abanengi bahlala esikolo phakathi. Zikhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Njalo kukhona utshani oluluhlaza phansi. Kukhona imphanhla ezicayiweyo okukhanya ukuthi abafundi bawatshile.

Izakhiwonengi eze yunivesithi ziyakhwe ngobunono obuphezulu abanye abafundi bayabe befundela phansi abanye befundela phezulu njalo kukhona indawo lapho abachaya khona impahla kulezihlahla ezincane ezicecisileyo kuleyi ndawo.

Abafundi abahlala esikolo e University. Kukhona izindlu lapho abahlala khona. Bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe njalo kukhona indawo lapho abahamba besiyakudla khona ukudla. Kulezitulo ezilombala omhlophe .Ezinye silombala oluhlaza.

Ungangena phakathi esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kukhona utshani obuncane obuhle phakathi lapha, kulezakhiwo ezinengi njalo kulamafasitela .Kubukeka kuhlanzekile kuleyi ndawo.

Esikolo semfundo yaphezùu eyunivesithi kukhona izakhiwo ezakhiwe kuhle kakhulu njalo imiduli yazo ipendiwe. Kulotshani obuncane obuhle obucecisileyo, amaluba lezihlahla eziphakathi.

Abafundi bemfundo yaphezulu abanengi eYunivesi kumele bebelama"laptop" bonke ngoba nxa befunda basebenzisa ama "laptop" lawa. Abasabhali emabhukwini,i"technology " isiphucukile .

Esikolo semfundo yaphezulu i university kukhona umduli ophendiweyo kuhle, kukhona njalo izitulo ezilombala omnyana ezokuhlala. Phansi kukhanya kucazimula, kuhlanzekile akula ngcekeza.

Phakathi esikolo semfundo yaphezulu kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo kuhlanzekile akula ncekeza. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu ezikhanya ngemuva kwesakhiwo.

Abantu abakhanya behamba phakathi esikolo semfundo eyunivesithi kukhona utshani phandle olubuhlaza kukhona izakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu.